Suuqetenni hi'ra hidhita'ra sasu beetti marte uurrite heedheenna Mittu angasi'ra hidhannore amade uurre no Mittu mayinni gobbaanni uurre no. Suuqete giddo way, mango, qiwaate Lasilaassunna W.K.L. no Suuqete mule caaluno no.

Koatte tini koatte lekkate wodhineemmota ikkite lekkankera biinfillehono ikko lekkanke babbaxxinori gufichonna kincho lawannori gawajjannosekki gede agartannonketa koattete yineemmo yaate

duuchu dani maashinubbate uduunni noohu giddo koye noohu addi addi looso loosate biloone usuratenna xullo fushshine xaadisate ganba assatenna mittowa biddi assine worate injaannoho

Konni quchumu gido leelano minni aanna egenshiishu leelanni nooha ikanna konni egenshiishi horo maati? Kunni minnira albaanni hige uure noohu maati?

mannimmate guunte loossaanni godo'lete e'ara albaanni bisonsa tidhitanni noowa duchu ofolte noowa mimmitoho alba higge qale loosse noore anfanni yaate

egenshiishsha duucha garinni kullanniha ikkanna kowiichono mine kameelu uduunne soorrinannihanna hirranniwa ikkasi kulanno yaate waalchu cufame noota kultanno baseeti yaate

Sidaamu budu uduunne uddi'rino manni ledo heeranna uddireewokki mannino mitteenni gamba yee ofolle mitu oso'lanni mitu sammi yee mittu widira hige la"anni no.

Seennu callu wodhanno koatette yaatte tini koatenno danase waajjo ikitinoti shakkili aana worenna leelitani nooe badhesenino waajju uddunichira awawu noo.

Kunni awawi seesaho horoonsi'nanniha ikanna konne awawa mayine woshinnanni? Kunni awawi hiisineenna fulinoho? Konni awawi fulanohu hiitenne yannaraatiro xawise kuli?

Rosaano massitanni noo? Rosiisaanchuno massanni no? Oosote kifilete looso eensa la'anni nookka? Rosaano udidhino uddanono dana hiittote? Rosiisaanchuno uddirinoti hiittote?

Minu mannu galanohonso babbaxino manni mare fooliishshorara minnoniho? Qooxesisira kayiinsoyi muro shiimmadanna jajjaba dibaxisanno? Fullara worroyi gidaasinchi kiiro me"eho mineho?

Rosaano rosano maxaafa deeru deerunkuni hattono rosano rosi daninni babbande woroni ikkonna kayinni tene maxaafa borreessite rosanote qixeessitanoti mootimmatenna daddallano hiisite affidheti dikkote karte hirtanohu.

Jawu lowontanni biifanno dubbi giddo wonGeedimu danasi duumu geeshshasi jawu alba kawa hige uurre leellanni no: Uurre noo dubbi giddo babbaxxitino haqqete dani no Hakkuno lo

Meyaa beetto harrichu gaare aana haawiite hogowu aanira fulte umoho uddano tuqqite ofolteenna mittu qaaqqu massaganna mittu harrichu qotira uurre gananni haranni no. Badheenni haqqe bocame hattono uurritino haqqubba leeltanno. Mittu harrichino mulensa no.

Gitaare maaho horonsi'nanni? Iseno mayiinni loonsanni? Konne me"e gitaare leeltanno? Insa mitte mittenta mayii aana irkinse uurrinse hee'noyiro afootto maatiro?

Ortodokisete amma'no giddo qeesete woy phaaphasete yinanni mancho borreessine biifinsoonni uddano uddirino mancho leellishanno misile. Qoleno ereeda jawa assirino woy lossirinoho.

minu galate horronisinaniha babxinore wotate horonisinaniha ikana kuni mini faname nohana sabba calla ganoniha woy qallame ganonikiha ikana nafare kayisanite lelitanoti weshshote.

Hiittoo darga offollino mannaati? Rooru manni meeyatenso labbayho? Alba mittu widira calla higeewonso wole wolewa higeewo mannaati? Meu dani uduunne uddidhino mannootaati?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuni uduunnichi maati? Horosino hiittote? Mayii giddo worre horonsi'nanni? Danasino hiittoho? Geeshsasino mageeho? Aanasi borreessinoonni borro mayiitannotero afoottoro kula dandaatto?

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

kuni dargi qunqumado shaana kayinsoonni darga ikkanna hattonni kayinsoonnihu midaadunni kayinsoonniha ikkanna hattonni manchi beettira lowo horo aatenni qaamatote horoonsinanni.

Kuni misilete la'neemohu hawashu simintote fabirika yaamamano, kunino lowo owaante mi'nanno manira aano, koneno anfanihu adisaawu quchumini 40 kiilo metirera holetta afamano

Angateni goshoonshanni gaare aana worroonniri maati? Mannuno mayiira gamba yee uure nooho? Gaarete anni mama heerenna albiiditino badhiditino callawa no?

Tini la'neemo misile leellishanohu babaxxino garinni loonsoonitta alibbi woribuulli ollante gobba adhahuwinni gattisinotta jaawaan'tensanna woribima'nasa xawisate woyi egenisisate loonse dagano ilamara kulate woronite

Egenshiishu horo maatiro titirte kuli? Kunni egenshiishi maa egensiissanni nooro buuxe la'a kuli? Egenshiishu aanna noo beeti maa udire nooronna dannasi kuli?

Sidaammu qoqqowwi moottima gashshanichi kalaa desita ledamohu, qodhanotte woliqqano, wole mootimma woyi massaggano gammiba yitte loosu basse fananitani noo woyi maasisanni nooreti

Gati kaashshonna laalooti. Kuri laalote woy gati kaashshi giddo mitto ikkanna mannu oosora sagalimmatennino sae xaginateho lowo horo afidhino mu'roooti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

adawu agaraano giddo mitto ikkitinoti sidaamu qoqqowi mootimma nootanna albansaanni hige itiyophiyu sicci noowa mittu qoteho wodhe noota anfannite yaate

duuchu manni ganba yee ka'eennitinni baatto loosanni nooha ikanna tenne losantinni baatto aanna banxire kayisa dandiinanni lawishshaho badalla, sinde, wahe woyi shaana wixxa dandiinanni.

Shaqqado agatottote dana gamba assinenna qoshunni xaaxantino sagale giddo worroonirichi maati? Meu agattote dani no? Insano hiikkuriiti? Moola sagale xaaxantinoti hiikkuriiti? hikkaanni higge nooreeti?

muronna laalote giddo mitte ikkitinoti itate agurina la"ate nafa halchishshannoti su'mase gorate yinanniti addinta baxissannotinna duumunna kolishshu kuulinni noote yaate

Hara daa"attonna darama darama kuri wedelli mitto baycho wayi foonchi noowa marte konne fooncho woyi waa daa"attanni noo wedelli leeltanno

Honisse meenitti sidaammu daggaha budu uddune uddirre qolotte hocco gowwaho xaaxire anigate siqqona seeda hayisichcho amadde siribbani nooreti insanoo baxxisano

Buluulaa'mino woy kinchu faffaco darganna albaanni haanjirino dubbo xaadisinohu mereeroho noohu maati? Mannu loosinohonso kalaqammunni nooho? Mannu loosinoha ikkiro hiitoonni hiittoo manni loosino?

Kuri intanni sagale xeeqetenni xasnxonniha lawannori maati? Togo assine duucha assine mayiira worri? Aanaho noo ingilizegnu afiinni borreessinoyi borro mayiitate?

Addi addire ashange worroonniwa noore duuchu dani uduunne hattono su'mansa ikko danansa xaadannokkiha ikkinotanna Supperimarkeettete mirte ikkase xawinsanni garinni dirre worroonnite yaate

Kuni mati yinumoha ikiro rosano ikitana insano ofolite roso rosayi nootano rosu mine no gede la'nemo yaate qoleno hatoti yinemo

Huuro lowo geeshsha baala basera fincate mannaho leeltara yine kawi kainni elekitironkisete shibba xaadinse loonsanni togoo uduune kune uduune loonsanni baseno qoropho hasiisanote.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

konne darga noohu maganu qullaawa maxaafa ikkanna, konne maxaafa fa'ne hee'noonniha ikkanna, isono beettu nabbawanni hee're lekkasi aana fa'ne wodhe no.

Gobbanke gashshaanchi wole gobba gashshaanchi ledo mayiira ofolle noo? Mereeronsano bakkalicho mayiira worri? Ofolte noo uduunnichi mayiinni loonsoyiho? Badheensaanni noo sicci hiitte gobbaho?

sagalete minetti. jawwa siwilunni loonisonniti offolinanni wonibbare noo alibbani kuriseno noo beettuna beetto hasawwani noo. Badhesanni calla offolitino beetto no

Mini saada giddo laloho. Lalu mini saada giddo adonna maalansa sagalimmate horoonsi'nanni saada giddo mittootaho. Daninsano baxisanno kolishshonna waajjo mitteenn barro saadaati.

Tinni qarramme ko'atteti dannasenno waajjo ikitinokiti bulla labbanoe seenu callu horonisiranotte. Badhennisenino waajju uddunichira awawu worronihu leelanno iseno biifano koatteti

Odoo yaa sidaamu manni haaroro afate horoonsirano doogooti kunino techo gobbate mayi ikke hosinoro afate odoo macciishshanno odoo sidaamu dagara lowo horooti

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe mama anfaniret?

Egenshiishu duuchu Danni horo aanoha ikanna egenshiisha mayira horoonsi'nanni? Konne egenshiisha marichira hajara horoonsi'nonniho? Konni egenshiishi aanna boreesinoonni borro danni kuuli hiitooho?

biifano dariggati. beettono Ali worro geeshsha baqqalu danni uddano udidhe gowwaho Baache wodhitte alibbasenni nooha tamaxaxxanitinni sagale baalunikura yaanoha amadhitte noo.

Baddaamu manchi illesira illete uddano wodhe afoo shiimawa fane giddoonni uddirino uddano waajjo ikkitanna gobbaanni kolishsho uddano uddire mittu widira hige xunsanni noo manchooti.

Konni qooxeesira kaansoonni muro gumase woyi darchose intannita ikitanna tenne murora qotisera jajabba muro nooha ikanna tenne muro su'manna horose kuli?

Bayiichu kuni hiittoho? Mannuno massanni nooho? Mulensa noori madaabaru giddo maa worroyiha lawanno? Kiiro meu manni nooro afootto afoottoro kulattoe?

mininna dubbu saada giddo mitto ikkinori su'mansa boowilchote yinanniri waa aganni nootanna badheenni hige duuchu daanni noota anfannii baseeti yaate

Kolishsho koaatte soolese waajjo Adidaasi yitanno borro xawissanno ga'ra ikki'ro lowontanni biifanno Hattono worosiinni shakilu leellanno Hattono waajjo baaldera kaasame Awawu leellanno

keekenna babbaxino dani daabbote sirchono ikko wole wole dana hirranni base ikkanna, tini hotele noohu tophiyu giddootinso gobbaayidi gobbaraati ?

Mininna dubbu saada lukkuwu mini woyi mine heedhanno saada giddonni mittoho lukkuwu aannonke horo giddonni mitte quuphiicho aannonke yine hendeemmo

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno?

kuni sagale wodhinanni uduunnichooti budenna hayyo xawisanno qooxeessa dume leltanno saatichunni kuula buurre loonsoonniti leeltanno badhidi lowo geeshsha kolishsho yaate

Tinni quchumu gido loonsoonni doogo mite doogora buusa kalanqe aleeno woroono ha'nanni gede asinoonita ikitanna tenne doogora aleenninno woroonninno haranni noohu maati? Qoleno qooxeesira leelanni noori maati?

Maa assanni noo kaameelaati? Hiittoo dana afirinoho? Maayi wolqanni loosannoho? Albaanni seedurichinni duhinohu maati? Me"e lekka afirinoho? Hiitto manni harisa woy oofa dandaanno?

Tinni rosu hooweet tenne hoowe gidoonni lame seenni arisho giwaaranni ofole no. Qoleno insara albaanni hige lowo geesha mine biifinse kuula buuronni ronsanni minni no.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro sidaamunniha buddu uudunne udirre noohu lowo manni afammanno.

jawa hijaara loonsooniha horote ikkinohanna duucha owaante aannoha iimasino borro noohanna duucha waalchonna maskoote afirinoha albasiinni hige haqqenna duuchuri noota anfanniho

Sunicho yinanni murote sona afirinoho minu gattara ikko dubbu giddo laalano amadiro itanoho giire anga utamoho iimaho qaqqasanore afirino darchamo muroti .

Kuni sidaamu midiyu networkenni hasawinsannasi coyiray noohu Million yamamannoha ikkanna badhesinni salfete noo manni doorsha doodhanni no gede nna woyansare doodhanni no gede leellishshanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri isipaalitete aana duhanno duqqe noohu mittu qaaqi leelanni nooe.

Konne darga leelanno manchi maricho loosanni leelanno umise aana biidhino qalame loosantinohu mayiiniti badhesiini leelanori maati isi udire noo uddano hiitoote

Tini leeltannoti maati? maati yitine heddinanni? Maa lawanno'ne? Kuni kalaqonna qooxeessaho qolteno murote tini muro manchi beettira lowo horo afidhinote yaate.

Biirote woy murrimmate barcimira ofollino manchonna aanaho beeddakkote malaate, duumonna baqqala aleenni shhimunni leellanno haanja dana afirinohu itophiyu bandeeratinna mitto midaadoonni leellannohu aanaho xoxxoro afirinohu afiriku baandeeraati.

Ani ane garinni tene jawa ajuuja lowo geeshsha irkiseemmo irkiseno saoommo baallunku qeechanke fulla hasiisanonke hajotinna mittimmatenni albilchono jawaatto yaa baxeemmo.

Kunni dinbisano agatonna agatto ganfanni gara ikanna tenne agatto su'mi no xajete yinne woshinnanni tinni agatto manchi beetira gawajo abitano.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni egenshshiishu leelanno woy gaazeexu

Daddalo daddalo daddalate diru jawa ikkanna shiima ikka qarra diabbitanno jawuno daddalo daddala hasiissanno shiimuno deerrisi daddalo daddala hasiissanno yaate

Kurri iilete leellani noohu lamu afini filime loosino aritisitoottati ise loosatinohu sidàamu budu giddo afino alaalate aana illacha tunge loonsonni filimeeti

Addi addi godo'lete dani noohu giddo Itiyophiyu pirimeelige lekkate kaase godo'lera diru jeefora Itiyophiyu daddalu baanke qeelte boowe adhitinota kultanni no yaate

May loosamay noowaati? Mixashshote aana noo gumma maayinnite? Gumma mixashshote aana milli milli maayinni assinanni hee'noonni? Mixashshote midaadoonni kasanna unuuna afirinoha maati yinanni?

Lekkate wodhitino caamanna qodhitino bollalle, tini meya beeto ikkase qodhitino bolaalenni hegerisa woyi huwatta dandinanni korikatuno labalu togoo bollalle qodhitanokki gede huwantanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

giwirinnu laalchinni duucha laalo afira dandinanniha ikkanna insa giddo kowiicho awukaatote laalo laatinota worroonnite giddo mitte angate amande leellishshanni hee'noonni yaate

sagalete giddo duuchu daninni gamba assine loonsanni sagaleeti yaate tini, konne leelanno danino duume woxi, bica woxi, barbarenna shaanu leelanno tenne sagale aana.

lamu lamu mittu dani uddano uddire mitteenni uurre noohu mayiiraati? konni manni giddo leelanni noohu me''e labbaho? hattono me''e meyaate?

Manchu mayii sokko sayiisanni nooho? Albisira xiricho mayiira kayiisirino? Aarawe coyiiranni nooha filawanno? Albasiinni worroniri maati? Mayii horo afirinoho? Badhesiinni noori maati?

duuchu danita murotenna laalote gumma dirre worroonniwa biiffannoti mitto mittowa ganba assine dirre worre hee'nooniwa ikkasenna roorenka baqqala kuula afidhinote

Kunni rosaano rosano maxaafa ikanna konne maxaafa boreesinoonnihu sidaamu afiinni boreesinoonni maxaafaati. Kunni maxaafi gidosi amadino egeno lowohoro woyi ba'ete

Kinchu qorira haayisso woy darote giddoonni haranno boiraawinokkihu xalalu waayi, mulesi jawu kinchi, waay aana leeltanno arrishote caangenna hala'lado daro afidhino haanja mu'ro.

Gobbate anna moote ga'ro cimessa songote albisancho Geercho ayirrisa isiwa ma'la fa'la lowo geeshsha faayya ikkitino daagira gobba gashshe noohu nafa ga'rowa mare ma'la dibushano ane hedooti.

Quchumu jawu giddo mannu mootimma uyitino rosicho adhe kaetinni biifise dubbo ikkanokki gede asse caalu haqe calla kayse biifisino giddono sae sae jajjabba hijaara mina dandiinanni.

Waajju aliidinni dirrannohu wayi foonchooti. uulla daadannohu kayinni waaho. haanju daniti foonchoho badheenni higge nooti hayisote. foonchu midaadira afantannoti haqqete. foonchu dirre foolishshirannowa diimete yinanni

Tini leeltannoti lamu manni ofolle noot kiranche yinnannita ikkitanna tini kirancheno lekka babaxino dani qarrinni hara gibbinor woy kottotu isera ofolte hadhanno.

sumudu kuni la'nemmohu gobbanke itiyophiyu giddo noota sokka wolewa woye dabidaabbe sonkanni hayyo ikkinoha iimasi kultanno borro nooha ikkasi kultannote

Meu manni no? Labballu meu no? Uddirino uddano hiitoote? Angansara amadinohu haanja, baqqalanna duumo afirino hocci maati? Mannunnihu loosinsa qeechi maati?

Tinni intanni sagale ikitanna tenne sagale su'ma mayinne woshinnanni? Mancho beeti sagale ita hoogiro makano? Tinni laalo dannase hiitootero kuli

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mannu dikko woy hira hidhara fiirenni lame mitteenni maranni no

Kunni sidaamu daga gido egennamino sirbaancho ikanna konni sirbaanchi su'mi ayiti? Kunni sirbaanchi ilesira wodhinori maati? Angasira wudhe noohu seesu uduunichi maati?

danchu dani kuula worrre lamu sasu dani suudinni loonse worroonniwa ilamate ayyaana ayeerrisate yine qixxessinoonni basera noowa seesu uduunne ikkasiiti

Afantino gashshaano giddo mitto ikkinohu albihu Itiyophiyu layeenki gashshaanchi demmeqe mokkoninihu mitte hajo aana hedosi woranni kolishsho suufe uddire no

duuchu dani borro amadino sumudi addi addi looso egensiisannohu noowa albasiinni higge kolishsho kameelu doogo no hakkono caabbichu wolqa sayiisannori no

Konne bayiicho Togo mayiira biifinsoyi agarina? Maanna maa horonsi'ne biifinsoyi? Uullano maati karre hee'noyihu? Iimannino suntoyiiri maati? Kageere biifawore mama afi'ne biifinsi?

tini aleni leltano misile maati yinumoeo. kunni loowo gesha haja alle shiqi yiino woyo baxisanoijarati. isi hundisini kayise umisi geesha loowo mana amadano.

Manchu uurre noohu weesete giddooti. Weese yaa sidaamu daga sagalimite horosidhanote. manchu uurre noowa kaashshoho yinanni. weesete giddo uurre noo manchi wedellichaho. angasi amade nooha bilbilaho yinanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Gangalattote base woyi wedellu booharanno baseti lowo geeshsha halashine loonsonni biifinse labbali ooso manada loosu yaanna gedensanni hakko marte godo'littanni boohartanno.

Xashshu kunni maminni lolahanni noo? hiitto ikke? hiitto bayiichchinni? geesha mageeshshiho? danna hiittoho? qachuwatte mayi noosi? xeahonso gotiimma bayiichcho nooho?

Tinni uurinsha itophiyu telete owaante afi'nanni mereershaati. Konne owaantete mareeshi hijaara mine biifinsoonni garari lowo geesha illetenni la'ano mannira baxisanoho.

Konne bayiicho Togo assino mayiira biifinsoonnikka? Isi bayiichuno mamaatikka? Giddoo qolle waajjurirano mayiira worroyi? Togo asse seesiisa lowo woxe dixa'mitannokka?

Lowo manni tuude noo baseeti. Tenne basera wo'mino manni sidaamu budu uddanno uddire nooha ikkanna konnira aleenni higge nooti borro sidaamu barra kiidhanno gara yitannote.

Aruu nna aree may heerenna ikkinno garaatti? alibbanni nna badheenni woy midaadonni hige noori maatti? Borro mayi daafirra kulittanno? hiitto ikke noo?

Afantino gashshaanonna annuwu giddo mitte ikkitinoti Itiyophiyu sicco mule wodhite uurrite noowa umoseno fixxite haransidhe loosidhinota mancho anfannite yaate .

kuni bayichi daddalo dadda'line hee'nanniwa ikkanna, kuni daddallanni hee'noonniwino labballu uduunne hirranniwa ikkanna, kuni uduunnu danino bolaalete, worre hee'noonniwino ashaangullitete aanaati.

agattote giddonni mitto ikkinohu kuni koka koolla yine woshshinani agattote danaati tini agattono shota agatto giddo gaammannite yaate. hattono danu baalu leelanno .

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni dogotte aanna sa'anohunna higanohu horonsiranno gede qixxeessinonni bunu base woyi firafire hattono wolere hidhimanniwati

Biifano darigga lamu manni uuritte noo. oritodokisette ama'nno qeesichchi masiqqala anigate amade koffiya ummoho wodhe maxanixirre wodhe beettoho huucanni noosihu leelanno

Tiwuuteri yitanno borro: Hattono buubbanno Ceicho Gordu kuula labbannoti nna waajjo borronni borreessantino borro : Badheenni hige woy doyisse amade waajjurichi leellanno lowontanni biifanno garinni leellanno lowontanni xu'me leellanno lowontanni danchatichooti.

Maa assitanni noo manchooti? Albaseenni umo isewa hige noohu maati? Mancho dananchose hiitto assidhe no? Badheseenni borreessantino borro maay afiinni borreessantinote?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

kuni iima uurre noo manchi ijaara loosanni afamanoha ikkanna hattonni woroonni noo loosasine shaafa simintote ledo wayinni karsiisse iima noo manchira uyitanno.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Kuni kalaqotenna qooxeessaho qoleno mannu horote loosirinore leellishanno.

Tenne misile aanna la'ne huwanntaniri maati? ise aanna noo borro mayiittanotte? mayi daaffira borreessanitinno borro leelittanno? Meu qaalinni borreessinoonni yitte kula?

Sayiine hiitto assine loonsonnite? Sagale itate horonsi'nanni sayiine toggoti noo? Aanase noo kuuli buurroyihu hiitto kuulati? Mayii aana worre hee'nonniya?

Shiimada mullare labbano shibba woyi siibba tini giddoseni qolte lowo sokka sayisanni kaa'littanonke yannate egenno ogimati ikkitino daafira harunsanna horonsira meessi hixamanya xa'mittano.

Lowontanni biifinse loonsoonni ijaaruwa batidhino quchumi giddo dirre kaansoonni haqqenna quchumu qaccera gordu diriirinoha lawe leellano garino waa woy garba.

Sagle manchi beetera addi addi horo uyiitanote uyiotano horo giddo xubba gargarate ikko manchi batti lophora lowo horo uyiitanno ise leeltanno base seekine korophine agara hasiisanonke

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro gobbatte agaraanno sase doogo ikkitte dirante uyiinonsare anga amadde noori leelittanno.

kuni leellanno dargi mannotu buna agganni boohartanni hossanno bunu mineeti. aanno horo coomado buna gafatenni lowo mannira amanamoshe afirino mineti.

Bushshunni loosa rosino manni loosino mini uduunne ikkite su'mase mixashsho yine woshshinannise. Qoleno sagale raisirate kaa'lo uuyitannote. Amadooshshe baurro mulenni hiiqqamate kaayyo afidhinote.

Babbaxxitinota footonna borro hirranni suuqe no: Suuqete albaanni higge babbaxxitino borro Qullaawu qaalinni borreessinoonniti no; Borro xawissanno sokka giddonni: Konni mini umi Yesuusaati.

labbalu seesu mine umo loonsanni hee'noonniha ikkanna, beettu umo loose kae gatinore la'anni nooha leelishshanno misileeti hattono loosiranni noohu illesi ximbiille leelanno yaate.

Faanosete giddo ampuule worroonni. Faanose aaniidose iibbituro ittannokki hojjunni xaanxoonni. Faanosete hincilaalo hiqantannokki gede siwiilunni kaccese xaanxoonni. Faanoosete badheenni haanja muro no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

doogote aanna duuchu manni haranni afamanoha ikanna konni manni mereero lammu labali lekka aliba higge qaafanni jawa madabaraho woroonire dukke hadhanni afantanno

minenna biirote horonsi'nanniri giddo mitte ikkitinoti sagale qiissintannoti hattono sagale rakke ba'annokki gede kaa'litannota su'mase firiijete yinannita badheseenni wolurino noota

Manchu maa la"anni noo? Uddirino uddano kuula hiittote? Uurrenso ofolle no? Badhesiinni noori kolishshuri maati? Iimannino qolle borreessinoyi borro mayiitata?

Manchu mayiira uurrino? Giddoonni hiitto kuuli noose uddano uddirino? Aanannina? Angano mayiira amaxxino? Albisira illete maa wodhino? Badhesiinni higeno mayi no?

Aanasi amaaru afiinni borreessantino borro amadino maxaafi kakkachu qoshisi aana addi addi dani kuula: baqqala, gordu kuula, bulla kolishshonna duumo amadino maxafaati.

Bunu addi addi horo aanno bunu aanno horo giddo mitte gabbani wole gobba sonkkani woyiite babbaxitinoya addi adi e'o afirate lowo horo aanno

Konni manchi su'mi kalaa abirihaami maarshaallo yaamamanno. Loosannohu sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma giddo latishshu woyi tenne yannara gobba gashshite noo paarte gashshaanchooti.

Kiiro me'e ikkanno manni noo? uduunne maa udirinno? Maa assara heeshi yiinno? Baatto cu'me no? ooso calatte? angansa hiitto asire nookka?

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi tini mancho anga xila amade mayra uurite nooteikka

Massitanni noo beettooti? Angasenni amaddiro maati? amaddinori giddonni xuruurame woy xorshame fulanni noori maati? Xuruurame woy xorshame fulaahu mare ofollay noori waajjuullu maati?

hawaasa sidaamu quchumira afantanno sumudda giddo afamannohu kuni sumudi sidaamunnita mi'nate bude mannu galanno galtoomanna sidaamu mamminni jammarinoro leelishanno sumudaati yaate.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Afantino gashshaanonna annuwu giddo mitteenni ofolte mitte poletiku hajo aana hasaabbara jawa hasaawu barera noore mitu heeshshi yee borreessanni no

Tinni laallo mannu horoonsirara kaasireenna fultinota ikitanna tenne laallo kayisirinna horose maati? Tinne laalote umiseha ikino su'mi heeranoseha ikanna tenne laallo su'ma kuli?

mininna dubbu saada giddo mitte ikkitinoti saadate giddo gaamantannotui siito shiima danase kolishsho hayeesso ittanni nootanna badheseenni hige minu no yaate

lekkate kaase godo'laano mitteenni ikkite godo'le godo'late albaanni footote amanyoote assitanni nooha ikkanna, lamenti gaamo mitteenni uurrite kaino footooti yaate.

Baattote ofolla gari hiittoho? Tenne baattote ofolla gara foto haari manchi hiisse haarino? Baattote aano noori maatiro mitto mittonka afoo?

Hiite baseno ikkitto isinna mannu qarra fafo hasaphate mittimmate hajjora xaade torbano woyte jawu qarri tirama dandaano yine agarranno wo'mankawa.

Maxaafu nabanmbiro egeno afi'nanniha ikanna konne maxaafa boreesinoonni afii hiikoneeti? Maxaafunniti amadosi woyi sayisara hasi'noonni hedo maatiro la'e xawise kuli?

Qaaqquulu albaanni noori maatiru mitto mittonka xawisi? Qaaqquulu ledo noo mancho masitanni noote? Kuri qaaqquuli angansara amade noo uduunni? Maati?

Konni mannira biinfileho hasha xawanno gede horoonsi'noonnihu maati? Kunni maa hiranni mineeti? Kunni minira albaanni hige uurenna haranni noohu maati?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro baadiyeette baattora danchu woxi woy irishu nootta xawissanno

Intanni muro uyiitanonke laalo giddo avocado mittete tenne avocado lowota assine mayiira duunnoyi? Baalanta dana mayiira haanjidhino? Ise worroonni uduunichi maati?

Sidaamu gudumaaleeti, kuni gudumaali sidaami garinni batinye tironna sokka noosi sidaami xaadooti. E'ote aana loonsoonn hulluuqi, worroonni shaafeetate misile budenke xawissanno.

Kuni ayimate xawisha ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna danasi hitohoro xawis?

Leemmicho bonce sheekka assine giddoonni leemmichote hoonce worre loonsoonni mine, waalchoho gatira hige la"anno manna, minu badheenni hogga shawaltino weesenna weesete badhiidi qorqorrote mini noowaati.

kuri rossano mittu mittuniku mitte mitte wonibarera woy desikera ofoolite maxaafa nababanni nore ikitana tini rosanono ga'a dancha guma afidharat.

Qooxxeesu qiidado dilalo afiraranna haanju harumini wo'mara hende haanja muro base baalla kayinsanni hee'nonniti qaangannitta ikkitta quchumu giddoti lophite horo fulte dibbanoha ikkoro umidose fifixine mure ajisha woyyittano.

Konne darga nooti sagale meemmisi'rate horonsi'neemmo uduunne ikkanna, kuni uduunnichino bulle ikko babbaxxino dani gide giddo gumu sa"annokki gede kaa'lannonke.

dancha seesa worre duuchu dani kuulinni biifinse loonsonniwa fanne mannaho leellinshanni hee'noonnita roorenka kolishshunna waajju kuuli noo maggaraaja ikkasi anfanniho

SIdaamu qoqqowi alatti cuukkote ollira nibi baanke albaanno lamu beetti dhoqqi dhoqqete iima hadhanni noowa badhensaanni hige baankete sumudi no

Kunni qooxeesira leltano muro hiiteeti? Tenne muro woyi haqe marichira horoonsi'nanni? Tinni haqe kaanseenanso kaansikinni fultino? Tenne haqera woroseenni afamanori maati?

Konne darga leelanno wedeli maricho loosani afamanno insa udire noo iddano loosantinohu mayiiniti badheensaani leelano sicci hiite gobbaha ikkasi leeloshanno

Tenne basera mini saada giddo gaamantanno saada yine woshineemmore ikkanna, kuri giddoonni gereewo ikkanna, konne bayicho sasu gereewi leellannoha ikkanna, badhensaanni minu no.

Tinni minne heedhano saada ikitanna tenne saadate horose sagalimatenna hire saante adhate horo uyitano. Tenne saada su'mino me"eho yinne woshinnanni.

Tinni laalo mannu horoonsirara kaasireenna fultanota ikitanna tenne laallo su'ma mayinne woshinnanni? Tenne laallo mannu mayi horo uyitanna kayisiranoro kuli?

angate ogimmanni loonsanni coyee loossanni nooti mancho leeltanni nooha ikkanna, tini manchono loossanni noohu buna gafi'nanni jawana ikkasi buuxa dandiinanni yaate.

Bunu mineeti, bunu mini gidoonni buna horonsidhara woyi agara dagino owaatanorra owaante uyitanna la'neemo, bunu manaho aano horo lowota ikkite leelitanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Beetto ille mayiira xinbii'litino? Angaseno albira qolte mayiira amaxxitino? Ise mayiira ka'e uurrite no? Wolu mannino mulese batignu heerenna ise calla mayiira xawinse haa'noyi?

lowo geesha baxisano shiima sidanichu minne ikanna konni minniranno badheenni higge duucha jajaba weese afantanno tenne weesetinno horose hongge ka'eenitinni waasase sagalimate horonsirate.

kuni dargi mannotu booharate horoonsidhanno mineeti. hattonni angannihu faayyu coomadu buni hattonni addu additi intanni sagale afantanno. lowo geeshsha biifado mineti.

Lekkate kaase godo'le massagaano alini sidaamu qoqqowu mootimma lekkate federeshine towaanyo assittara dagenna hasaawu bare fanara albaani sagale qamansarati kone tima murani hee'nonihu.

Mannu duucha looso loosanohu giddo haqqu looso loosatenni duucha uduunne mine ikko biirote horonsi'nanniha loosannohu magaazetenni muranni no yaate .

mannu kuni maa assanni nooho amadanni noori maati sagale itanni noohoikka sagale su'ma maati xiltu giddo nootano labbannona ise maatikka mannu kiiro mageeho

Hodhishu addi addi horo aanno isenno hendooniwa rahe mare iilata lowo horo aanno isi leelanno mule noo dubbi giddosi addi addi horo aanno

Ale gobbate deerinni mootimmate base amade gobba riqibbe Afiriku deerinni meyati ajano daafira ise riqiwancho mayitta umi yanna ikkitino jawaatta massagaanchoti.

beettu intanni sagale giddo jawa geeshsha coommannoha su'masino malawoho yinanniha hirranni basera giddo uurre no hakono duuchu usurre worroonnihu no yaate

Tenne kolisho doogo aanna uure noohu maati? Kunni qooxeesi hiikonne qooxeessa lawano? Kunni qooxeesira heeranno manni heeshosi hiitoo garinni heerano?

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni saga'late horonsiranno kaarotete, tini kaarotte kaa'nsoniwiinni biqqi'nsonnitta ikkase leellishano tini kaarote manchi beettira lowo horo uyitano

Dancha gede assine loonsoonni basera haqqe caaleho ikkitannota kaanse worroonniwa badheenni hige huxxinoonni huxxi nootanna doogo giddoonni hinge ha'nanniti no

adawu agaraano ikkitinori mitte basera olamatenna qasamate hadhanno yannara haare harannohanna olaho kaa'lanno kameela ikkasiitinna insano sasu uurrite no yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Yesuusinni gatisanchu wolqa ammantano daga akati wolootuwinni baxxinoho ama'nonsa iimano lowo qorophonna mittimma amanama hattono uddira suudinsano baxxanoho sokko gatotta saysanno kalqete yesuusa affe amante adhitukki noorirano adhite heedhenni kaajjitinokkirira.

Mannu hiikkira hige haranni nooho? Minu iima noo mannino massanni noohokka? Kaamelu kunino doogote aana mayiira uurrinoho? Mannu doogote mereeroho hara garaho?

Manchu ikkitino basera ofolle babbaxino handaari aana hasaawa assanni no manchooti. Biffanno basera ofolle udddirino uddanon sidamu bud uddano labbanota ikkitanna albasiinni borro no.

kuni sumudaho kuni sumudino dadalu bankeha ikkasi leellishshannonke amnaho amaaru afiinnina engilizete afiinni borreessinoonni borro leltannoe anera suduudaamoho worqete akatino noosiho sumudu

Afantino gashshaanonna annuwa kuri afantino gashshaanonna annuwate yineemmori gobbansa daafira yite umonsa sayisse uyite gobbate yite heedhanno maannaati kuri yaate

konni qooxxeesira doogo ha'nannitera woy kaameelu ha'ranno doogora, kaameelu galchamannokki gede worroonniri nooha ikkanna, konni badheennino haqqe fulte no bayichooti.

Waalichu nooki qumisaaxine, tini qumisaaxine manaho lowo horo uyitanno, lawishaho manu uduune wodhate womasha maaxirate hattone wole minjja maaxirate horonsinanni

dancha gede loonse biifinsoonni minira girgiddu mule uurrite beetto lekkase biiffanoti duumo kuula afidhino ko"atte giddose cufancho wodhite no yaate

Kunni baadi xagga safare hiranni hee'noonni dargaati. Tinni baadi xagga mannu xiwannaho iko wole horora horoonsirano. Tenne baadi xagga tu'annaho safare hiranni hee'noonni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho gallannni mini nootti lelltannoe anera minu lowo geeshsha biifannoho

Madaabbara uulla mayiira worre hee'noyi? Isono ishinu giddoyi haa'noninso mayiira xurino dana? Aanasi noorino bushare lawaari maati? Illete baxisanno isi?

Badalate kaashsho ikkiniha illete la'ne duunbanniha la'nanni hee'noommo. Badala lowo geeshsha biiffe wonniissite laalate meddi yite noota ikkase leellishshanno baseeti.

mannu uddiranno uduunne gonbanni mine lame seennu uddano halli woronni uddirannota ashaangullitete aana worreenna noowa beettu mittu noota anfanni yaate

Kuni ijaraikana Kuni ijaruno loonsani heen'oniha ikana qoleno qalame ganonikiha ikana Kone hijara loonsani woyite horonsine'nanirichi matiro seekite titirte xawis?

Adda damibete biifano, lowo geesha baxisano Kuni halalitte baatto baxxisanno kinna, noowa ikkana yanna hawarro baloti arishsho eara maritte nooti biifano

Dancha gede haanjidhe biiffinoti giddoonni noo weese sidaamaho budu sagalera qara ikkitinoti huxxu giddoonni noowa badheenni hige jawu ilaali no nafaruno masimarunni

Barahaame moola baatto aana kaansoonni kaashshi leellanno: Babbaxxitino mu'rote daninna hayissote dani leellanno hattono qunqumadu Shaani Qaamattote ho'ronsi'rate iillinohu leellanno hattono uullate uwinohu qiriccu leellanno

sidaamu amuwi giddo mitto ikkino budi garinni amaxxite noo mancho mayeera uurritinote? goowisera wodhitinori maati? badheseenni noo manni maa lawannoho?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu lamu mule mule uurre no

beetto faashine uddidhe biifanno bayeecho uurrite waajjo kuulanna hundaho bilicci yaaanno kuulinni loonsoonnita leellishshanni no badheseenni waajjunna kolishshu kuulio noo min no yaate

dancha gede biiffe noo baattora haanja muronni diwantinota hakkiino sae kalaqamunni ilaalanna bagga ikkitinore sidaamu mini no nafarunna weese no

Dargu hayxe loonsanni baseeti. hayxu aana woyi mule uurrenna ofolle noohu mannaho. albanni hige noori meentoho, badheenni noohu kayinni labbaaho. mannu mule waajjurichira worroonnihu hayxeho. waajjo hayxe worroonni uduunnichcho maddaabbaraho yinanni.

Konne darga leeltanno addi addi garinni loonsooni agatto leeltanno tini agattonloosantinohu addi addi laallonni ganba asinooni addi addi laaloniiti tenne agatto seekine biifanno basera wora hasiisanno

mitto woraqata calla bande sidaamu afoo yaanno uminni borreessinoonniha worroonnihu leelanni nooha ikkanna, kuni woraqatino agidaamete aana leelanni no yaate.

Manu angate ogimma horoonsire bocino akisuumete hawulte tinni qalqete Donna ikite boreessantunkunni lowo dirra kiirsiisinota ikiteenna tinni hawulte itophiyu Gabba gido tigirete qoqowira afantino.

Kunni katamaho lawinoena kiirinissa jawwa ikkanno manni seeda quchumu hodhishshirra woyi baasera e'arra mimittu mimittu ima xiiwamanni noo mannati yaate

Tenne rosu hoowe aanna buuroonni kuuli danna kuli? Konni rosu hoowe gidoonni noo rosu minni albaanni noohu maatiro xawise kuli?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

minnu mayiinni minne loonsoonniho? saanqu mayiinni loosamminno? Waalichoho gobbanni hige noori uure ma maatti? isira buuronni qalame danna hiittotte? Kulitte affa?

Kuni uduunichu maa lawanno? Danasino hiittoho?+ Konne uduunnicho hiittoni horonsi'nanni? Konne basete shoolutichi leellanoha shoolunku su'mi maatiro kultinayie anera afa hadireetina?

Tini daddalu base labbanoe uulla haanja shara karre aanaho qunqumado shaana, kaarote, dinnichanna qaara worre hee'ninni mannu mari dikkiriro danchaho

roso ikkannoti leeltanno duucha rosaanno mittu dani uduunne udire nooti leeltanno wombare lowo geeshsha baxissanno konnira rosu danchaho albaho baxanxure wodhitino beettono nooti leeltanni nooe

Konne darga leelanno uduune loonsoonihu addi addi ogimma horoonisineeti kuni uduuni addi addi sagale loosire itate lowo horo aanno konne uduunicho la'ayani addinta tashi yiinoe

Kunni uduunni addi addi hayyo horoonsi'ne loonsoonni seesu uduune ikanna konne uduune minne suxine munnu seensilira horoonsi'nanni uduunichi ikasi leelishano.

addi addi dani seesi noohu giddo mannu goowaho wodhe seesanno gara lamu dani suude giddo mitte qunqumashsho mitte wodanu suude afidhinote yaate

Qaaqquulu rosaano rosonsa rosanni ofolte nooha ikanna insara albaanni uurite noota mayine woshinnanni? Rosu manchi beetira aano horo maatiro kuli?

Kuni lellanno malaati dagomittenniha alkollete woy agattote nna haraqete fafrikiha ikanna kunino ma leellishshanno yiniha ikkiro 1906 marote diro borresinnonniha woy malatinsonniha ikkasi kulanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

Konni qooxeesira leltano muro su'ma kuli? Tinni muro uyitano horo horo maatiro seekite xawisi? Tinni boro wole murora abitano qari maati?

Mite basera mannu babbade gide laalo loose guma gamba assirano tene qae hedewelcho saada ikko wolu kalaqami daye gawajanokki gede assine qorombe agaralla hasiisano.

Xa tenne missile aana worroonniri leellishshanni noori ninkera haranni nooha waajjo kaameela, doogote gama kaansoonnita babbaxxitino haqqe, sasu deerriha alba doogo hige noo ijaaranna manna xawissanno.

Kunni jawwu, biifanona baxxisano mini giddo worenna noohu offolinanni soofatti isino xaawulunina isiponijjette loonisaniho yaatte danasinno bussha lawannohob minnu shakkilunniho

Kuni kincho daankonni xaxareeti, tene xaxare woyi shiimamadanna asinonni ki'na manu mine minanno woyite mare makinunni birra baate hogophanno woyi hidhanno

Minunna gallanni mini giddo mitto ikkinoha dancha gede duucha kuula buurre loonsoonni mini albiidosi siwiilu waalcho loonsonniha huxxano xarranniho yaate

maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni leellannori intara quxxeessinoonni sagalenna qaamattote, qoleno itara gamba yiino manni leellanno.

biifinse loonsoonni koliiderete latishshi aana mittu xexxerisinna xexerisa oofanni noo manchi leellanno, hattono waajjo uddano uddidhino beettobadheenni higge ofolte no.

Tinne misile Anna leelanori maati? Mannu maa assanni nooho? Mannu meu danni sicco amade nooya? isonno mayiinniha nna mayiinniha? woloottu maricho loosanni nooreetti?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

Ijaara heeratenna babbaxitino mootimmate loosonna babbaxitino uurrinsha heera dandiittano garinni minnoonni mine ikkanna addintanni biifadonna dancha biinfileho ikkitanno mu'ro kaaynsoonni baseeti.

duuchu dani amma'no nooha ikkanna tenne giddo mitte ortodokisete ammanaano maganonsa maga'nitanno mine danchu garinni nminoonniha ikkannota anfanniho yaate .

Addi addi gide: atara, shiqo, baqeela, afuduuda, dinbilaalla, wahe, gaashe, koroorima, ataru faffaco, baqeelu faffaco, qamadenna labbanno gumma duunne hirraniwanna hidhinanniwa.

minu mereero noo fano bayecho feetsaaletenni xaanxe hundase laastikete worre lossinanni hee'noonni haqqichote kaashsho ikkasinna lowo geeshsha lophitinokkita anfannite yaate

Kunni manchi afantino gashaano gido mitto ikanna miidiyaho hedosi aanni afamano. Konni manchira badhesiinni abla sa'u yanna ejjeetto leelishano egenshiishi no.

Jawa silsaawa assinanni basera mannu gamba yee noowa badheenni duucha fano wombare no sase seenni ledo ofolle oso'lanni no yaate

jawu manni itiyophiyunnihu jawiidi dodate heewora beeqqanna baalunku mittu dani uddano uddire noowa doogo wo'me woluri nookkiwa mannu callu noota anfanni yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mancho umo biifisidhinoti uduunne budunniha uddidhinoti leeltanni noooe

Ama'note minenna ama'note masagaano ikka'nsa leelishanno, kuriunno mana rosisatenni busha doogorra haranokki gede maganu qaalini seekite kulitanni mana goridu gashootira qineesitanno

kuni mine lawanno ? hojjano mayra fullo garati ? kuni xaawaabbu mulesi loonsoonnihu maa leellishsannoho borro woy egenshshiishu maa xawisannohoiika

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kone lamu seenni no kurino mite sidaamu budu uduune uddidhinoti sidaancho miteno hatto oromote daga uduune buduniha uddidhinoti lamenti ayyanna irechuha ayirrisanni xaadinore lawano.

Quchumma itophiyutta illacha tunge loonsanni hee'noni gari danchano ikkiro eella baadiyyete no daga heeshsho bikkano la"a hasiisono waana hakkanni no gobbanke lopho keeyineemmo keeyino, doogote injo waayi injo caabbichu injo rosu injo eella no dagankewano

Duu'me qacce qacce waajjirinohu maati uullate aana giggilte noo haanja muro su'mi maati? Duumoho badheenni iimaa kolishshuri noohu maati? Qoleno duumu badheenni xuruurame dirrinohu maati?

Kunni qooxeesi dubunni amadaninoha ikanna konni dubi gido baxitino danni muro heedhano. Qoleno konni dubi gido baxitino saadanna ce'a heedhano.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani iseno maaluno afamano yaate qoleno lame yaate iseno gumana darose woyi?

Konne bayicho afantino gashshaano yine woshshineemmori giddo mitto ikkinohu su'masino shimellisi abidissa yinannihu, oromote qoqqowira qara gashshaancho ikkinoha ikkanna, loosino looso maassisanni no.

Safote latishsha kuni leellanni woyi loosamanni noohu safote latishshi seesallicho kincho tunge doogo biifisate loonsanni hee'noonnihu leellanni afanno yaate kowiicho

kini dargi babbaxinnoha korrentete loossannota huuro uyitanno jipaasuwa hirranni mineti. hattonni bikkamino waaginni mini giddo lowo horo aanno uduunne hirranni mineti.

Konni egenshiishi aanna boreesinoonnihu hiikonn afiinniti? Konni egenshishira aannaho leelanohu maati? Konni egenshiishira boreesinooonni boro kuuli danni hiittoohoro xawise kuli?

Machate wodhinanni seesu woriqe, seenu ma'chansara wodhanotta woriqete woyi butichaho yine suminanni tenebworiqe manu biinfileho woyi see'nsileho horonsiranotta ikkase buuxxa dandinanni

Gerechotena hodhishshu doogoti Tini gerecho uyitano horro giddo mitte maalase nna hirre woxe adhinanni layikihuni Tini doogote horrose kaamelu hodhishira kaalitanno.

Tenne yannara moorano mannaho uduunnicho mininni e'e adhite hadhanni no yannara uduniicho balalsine gobba wora danchate? Tenne motore agarinohu no xa?

Kuri lament xumuullu lowo geeshsa baxissannoha budu uduunne udirinno seenne ikkanna mitte oromote daga budu uduunne udidhe no. mitte kayin sidaamu daga budu uduunne udidhe no.

Konni egenshiishi aanna noohu maricho egensiisanni Nooho? Konni egenshiishira boreesinoinni fidale hiikonni afiinni boreesinoonnite? Egenshiisha horoonsi'nannihu mayiraatiro seekite xawise kuli?

kuni qooxeessi lowontanni biifannoha ikkanna, jajjabba minna minnoonnihu hattono shiima doogo nooha ikkanna, tenne doogo aana hayiiso fulte nooti leeltannoha ikkanno.

Kunni qooxeesi sidaamu qaru quchumi qooxeessa ikanna konni qooxeesira mannu kiiro batiynu nooha ikanna konni manni gido shoolu baati baxite angansa amade noori maati?

mootimmate ikko mootimma ikitinokki uurrinsha owaante uyiitanno mine lawannoha dancha kuula worre hee'noonniwa duuchu manni toyaatara mare noowa waalchuno fanote

Seesado dargga konne seesado darga seesinise woroniwa ninke widooni ikiro adhamino manira togoo darga qixeesine agaraniha ikasi seeke buuxomo yaate.

Kuni la'neemo sumudi woyi waalichi harerete quchuma e'nanni waalichoti koni waalichi gidonni e'niro harerete quchuma e'noomo gede buuxa dandineemotta xawisano

Kuni mitore sifiletenni ikko babaxinoirnni amadisiinsanniho amadisiisaancho yinannani danasi kolishoho ha'ha yiinoho afoo biirote agidaamete aanaati noohu yaate kuni lowo geeshsha danchaho

Agatto agattote yineemmoti duuchu daniti heedhanno mite agatto dimbissannote mite kayinni dimbissannokki agatto heedhanno konnira dimbissanno agtto aga bushate yaate

Duuchu bikkanchira safarre worre dinnicha waagasino onte xibbe ikkinota borreessine worre mannu daye hidhannohura injaanno gede assine dirre worroonni yaate

Tinni maashine mannu wolqatenni loosanno looso mannu wolqa hadhukinni caabichu wolqa horoonsidhe rahotenni gudate kaayo nooseta ikitanna tinni maashine maa asitano maashineeti?

Kuri misilete leeltannori ayeeooti? loosinsano maati? Maa uddidhe no? Kuri lekkate kaase godo'laanooti qolteno harancho bogge uddidhe no lekkate kaase lowo geeshsha baxissannote

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate manchu umo mayra assirinoteikka

Ijaaraho woy galate ikko biirotenna hallanya uurrinshubbara ikka dandaanno ijaraati. Konne ijaara lame qaccesi gotti assine mereerosi heeshshi assine loonsoonniho.

dancha gede halashshine injiitanno basera ani hawaasa baxeemmo yine borreessinoonni borro noowa waajjunna duumu kuulinni noota ikkase hattono haqqe duucha noowaati yaate

Kunni mine horoonsi'nanni uduune ikanna konne uduune mayinni loonsoonni? Konni uduunni horo maati? X konne uduune mamiicho wore horoonsi'nanni hee'nonni dargi hiikaate?

Kaa'lo assinennasa gamba yee hagiidhanni ittano gede kaayyo kalqonni gari biifanoho laeno hagiidhommo ani halanyu gede togoori base baallatera sufiro dancha ikkanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu kawiicho huxxa biifise huxxirinohu leellanni nooe anera

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile sasu goommi motorraati.

Tini agattotenso maatikka? Mayiinni loonsoyiite? Birciqo aanasella kolishidhinonso giddo noorino kolishshohokka? Konniti horosino maatiro afootto woyi afootta? Anerano kulle'e affinoyiiro?

Itiyophiyu gobbanke gashshaanchi su'mi ayeetiro afoo? Angasira amade noori maati? Albasii worroyisiri maati? Uddano udirinote kuuli hiittoho? Ofollino uduunnichi dani hiittoho?

lamu daniti seenne ikko labballu umonsa fixxirate horonsirannoti haanjunna duumu kuulini loonsooniti ashshagante noota ikkasenna danchuri aana worreenna noote yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

Haqqe batinyunni gamba yitinowa maati yinanni? Arrishote caangi gamba yitino batinye haqqera hiikkaanni ubbe hiikkaanni diubbino? guraanninso qiniiteenni? Dubbu mule hala'ladu darchihu woy hogihu maati?

Tini misile la'neemoti leellishanohu manu baxino garini mini gidoonni horonsiranoha bunu jawanati yine woshinnanni, kuni jawannino manu bunna gafirate horonisiranno

Kuni awawu duuchu danihu lowonittani biifannoho mayinni loonisoonihokka? Mulesi noohu waajju uduunichi giddo noohu weesho lawannohun lowo geesha baxisanno mineno lowo geesha biifisanno

itiyophiyu pirimeeligete godo'le giddo sidaamu lekkate kaase godo'le irkisaano footo ka'anni mittu daninni kilawete uddano uddidhe noorenna mitu angansanni gagaso amaxxite no

Lame wole wole gaamora godo'litanno wedellaati insano lekkate kaase godo'litanno mittu mitte angasi afooho wodhe mitte alibira qole no mittu kayii anga xaaxire no

seesa loonse dancha gede assine biifinse ilamate barra ayaaanu gede assine ayeerrinsara worroonniwi addinta biifannonnna baxisanno garaati yaate duuchu dani kuuli no

Gashshaanchote su'mi ayeeti? Angasera maa amadde no? Lamu manni huuro naggi assano uduunne ise amaxituro mayii qarri heerennati insa amadde noohu?

Mannu maganu minne sikiti yee ofole nooha ikanna konni ofole noo mannira albaanni barete aanna uure noo manni masanni Nooho?

Lowontanni xawannohu korreentete caabbichinna babbaxxitino Siwiilla leeltanno Guunjono lowonta danchaho hattono caabbiichoho badheenni tunsichu leellanno Hattono worosiinni jawa noohu kolishshi're leellanno lowontanni biifanno garinni leellanno lowontanni.

Waajjo kuula buurronn minni leela'e minneho imahono coca-cola yitanno borro xalinonni meneho waalichoho baqqala Dana afirinno magarajji noo sagalete minetti

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lowo geeshsha baxisanno qaaqquulleeti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kottootu bisikilliiteeti qolleno angatenni xiinbannite.

sidaamu lekkate kaase kilawe maaliya amade albihu sidaamu qoqqowi keerunna ga'labbote biiro soreessi kalaa alemaayyo ximootoosihu mittu beetti ledo amade uurre no

Hoola maganu loosirra!! Illalu hiitoho? Merreroho wayi nooniso isi? giddosinno baxisanoti haanija murro leelitanno beettu aliba ka'a higge uurre daa'atanni nooho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

Manchu uddire noo uduunni hiittooho? Mami qoqqowi manni budu uduunneeti? Maa assanni noo manchooti? Mulesi woy qiniitesiinni noo kuulu hiittooho? Gura midaadosiinni sutame noohu maati?

Qoqqowu woy doyichu giddo duumu aana lame waajjo bukukkaama misilenna haanju giddo shokkasho waajjo doogote maalatenna qacce qaccete amaaru afiinninna ingilizete borronni borreessantino borro noowaati.

mannu duuchu dani looso loosatenni heeshshosi woyyeessannoha ikkanna konni mittu daddaloho koyeeno batinye mine horonsi'nannire jaanjiweelo tuma qaaranna wolere worroonni

Murotte su'mi maatti? hanni afoottori nooro ku'li? Mannaho uyiittanno horo noonni? hitto bayiichcho affanttanno? ise ragunni kulle affanohu heeranno hige guma gede?

awukaatote yinanni laalo ikkitanna tenne yannilichu garinni sircho soorinoonni awukaato ikkitino gede la'ate dandiinanni yaate, hattono haanjanna kolishsho no .

Gallanni mini albaanni mannu caaleho faayya muroti kayisiranohu tene biinfilehoti kayinsannihu ise dancha diilalo woluwi goshoshe abbite baxisano qiidado dilalo bubbisano lophituro kayi biinfile huntano geeshsha ikkittanokki gede shuquna danchate.